tubu tuhibu ka be chɛni ŋɔ janikunitɛ n bɔŋɔ ka be gbabi kpana ka tihi bɛ di puuni ka dori bɛ di puuni ka dori 'as nyɛ dorisabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛlla ka so ʒɛ waɣizu ka so zaŋ anbirila bahi

Jiŋli n bɔŋɔ . kabɛ pɛɛntili. kalɔra maa nyɛ zaɣi sabinli. ka ninsalinima maa bi shab yela, liiga piɛla. ka paɣaba pa dari piɛla ka bi shabi pilizipili ʒɛhi kabi shebi ye liiga ʒɛhi kagbubi camara nima, bi zooya pam musulim nim n bala maa